Omukazi asitulidde endiga mu kifuba kye. Endiga eno nkulu era nga esingira ddala kuba njeru ng'oggyeko omutwe gwayo ogwa kitaka. Omukyala ono muddugavu era nga ayambadde sikaati okwo ssaako ne bbulawuzi. Bayimiridde mu ttale era nga lino lisingira ddala kubeeramu obuti obutonotono. Emabega ddala waliyo n'ensozi.

Ekitundu ekirimu ennyanja kyetooloddwa ensozi nga zino zijjuddeko enjazi kw'otadde n'ebisubi. Ku lubalama lw'ennyanja waliwo n'ennyumba era nga ku mazzi kuliko n'omusajja asaabalira mu lyato.

Ekibuga kirabikiramu ebizimbe ebiwanvu ddala nga bino bya ggoloofa. Waliwo oluguudo okutambulira emmotoka ez'enjawulo omuli eza ssekinnoomu, ng'ate kw'otadde ne takisi ez'olukale. Mu luguudo lwe lumu mulimu n'abantu abatambuza ebigere.

Ekitundu kirimu ennyanja ennene ddala ng'eno amazzi gaayo mateefu era nga temuli jjengo n'erimu ku nnyanja eno kwe kuli eryato nga lino liriko abasajja babiri omu ali mu kukuba nkasi ate omulala akasuse akatimba mu mazzi.

Ekifo kirimu akatale nga kano kali mu midaala egy'enjawulo, nga mu gino emidaala mwe batadde ebintu eby'enjawulo omuli obutungulu, ennyaanya, wootameroni kw'otadde n'ebintu ebirala. Wano waliwo omukazi kw'otadde n'omwana omuto.

Ekifo kirimu amaduuka abiri nga ku gano kwe kuli eritunda eby'amasannyalaze ate nga eddala litunda ebintu ebirala ebikozesebwa ewaka. Mu kifo mulimu abasajja babiri ng'omu ayimiridde era ng'ali mu mapale mpanvu eya jjiini kw'otadde n'essaati enjeru eya musalankwawa omulala atudde kkatebe ak'ebiti ng'ono ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu kw'otadde n'empale eya mutema.

Ekibuga kirimu oluguudo olwa kkoolaasi ng'emabbali n'emabbali waalwo we wali ettaka nga ku lino baazimbako akatale ak'emidaala egy'ebiti. Mu katale kano batundiramu ebintu eby'enjawulo ng'okusingira ddala mulimu engoye. Ku luguudo kuliko abantu ab'enjawulo abatambulirako okuli ab'ebigere, abappiki okwo okuli n'ab'amamotoka.

Ekifo kirimu obuti bw'obukomera era nga buno buyitirivu ddala, obutabi bw'obuti buno buyitaŋŋanamu era nga ku kamu ku bwo kwe kuli akanyonyi akayina langi eya kyenvu.

Ekifo kirimu oluguudo olwalimiddwa nga luno lwa ttaka era emabbali waalwo we wali ekisaalu nga kino kirimu ensiko enkulu kw'otadde n'emiti. Mu luguudo luno kwe kuli loole nga eno yeetisse abantu emabega waayo.

Ekifo kirimu ekibangirize ekinene ddala nga kino kijjuddemu ebisubi nga ebisinga bigenda bikala, mu kibangirize kino mulimu entugga nga eno eyimiridde.

Omwana ali ku luguudo olwa kkoolansi nga luno emabbali waalwo waliyo n'amayinja. Omwana ono ayina ekibbo ekirimu ennyaanya era nga n'endala eziri mu kaveera azikwatidde ku mutwe mu mukono gwe ogwa ddyo. Omukono ogwa kkono alinamu ssente era ng'ayambadde ekiteeteeyi.

Ekitundu kirimu abasajja bana nga kw'otadde n'ekiyumba ekyazimbibwa mu bibaawo ne bakiseresa amabaati ameeru, emabbali w'ekiyumba wajjudde kasasiro ng'okusingira ddala ono alimu obuveera nga kw'otadde n'emifaliso n'ebidomola.

Omukazi ali mu ssaati emmyufu nga yeesibye n'akatambaala ku mutwe yeetisse ebbaafu eya bbulu, ebbaafu erimu amasowaani ebikopo, nga kw'otadde n'ebintu ebirala.

Ekifo kirimu ensiko nga eno nkulu ddala era nga esingira ddala kubeeramu bisubi mulimu obuti obutonotono era nga muno mwe muyimiridde enjovu bbiri enkulu.

Amaka galimu ennyumba enkadde, eno eyina amabaati agamyukiridde sso nga gaali meeru, erimu enzigi kw'ossa n'amadirisa ag'emiti era nga gano gakaddiye. Ennyumba ya ttaka era ewamu waabomoka n'okubomoka, erina oluggya olulimu obusubi kw'otadde n'oludda olumu nga lwa ttaka erinaanyeeko emiti nga kw'ossa n'ennyumba endala ezigiri emabega.

Ekifo kirimu akapande ak'essomero nga kano kaliko ebigambo eby'enjawulo era ng'enkondo zaako baazisiiga langi eya bbulu. Emabbali waako we wali emiti nga kw'otadde ebitooke n'obuyumba obutonotono.

Ente zitambulira mu luguudo olw'ettaka nga zino zidda ku ludda lwe lumu, ezisingamu nkulu ate nga mulimu n'ento, emabbali n'emabbali w'oluguudo waliyo emiti nga kw'otadde n'ebisubi ebya kiragala.

Emmwanyi zijjudde ku katabi era nga zonna zikyali za kiragala, akatabi ke kamu kaliko n'ebikoola bisatu ebya kiragala era ng'emmwanyi zino bwe zikula bazikozesa okukola kaawa gwe bagula mu maduuka ag'enjawulo.

Abakazi bali mu nnimiro. Omu atudde, omulala ayimiridde n'omwana ku mugongo ate abalala bali mu kulima. Ennimiro erimu emiti egy'enjawulo nga kw'otadde n'egy'ebinazi, ennimiro erimu n'ebisubi.

Ekifo kirimu abaana abato era ng'abali mu maaso basanyufu ddala. Bano bambadde engoye ezifaanangana ate nga bali mu kutunga, batunga bakozesa empiso nga kw'otadde ne wuzi eza langi ez'enjawulo.

Ekifo kirimu ensiisira bbiri nga zino eno zaazimbibwa n'empagi ez'ebiti nga kw'otadde okuserekebwa essubi. Ensiisira zino mu luggya lwazo we wali abakazi nga omu atudde ku ntebe ey'emiti ate abalala bayimiridde. Emabega w'ensiisira zino we wali ensozi, nga zino ziriko emiti egyamerako.

Ekifo kirimu abaana abato nga bano bayina engoye ez'enjawulo. Abamu bali mu bitengi, abalala bali mu mijoozi, abalala bali mu ngoye eza bulijjo nga bano basimbye olunyiriri.

Ekitundu kirimu ensozi era ng'ezisinga zaakulako emiti egy'okumukumu. Mu nsozi zino muvaamu olufu era ng'olumu lwalimibwa ne kusimbibwako ebibala ebikyakula obukuzi.

Ekifo kirimu omuti gwa ffene nga guno munene ddala era nga n'amatabi gaagwo agamu baagatemako. Omuti guno guliko enkota za ffene bbiri nga zino zikyali ntoototo era ng'emu nneneko ate ng'akalala kakyali katono ddala.

Engo enkulu yeebase ku muti waggulu omuti guno munene ddala era nga gwa langi ya kitaka gulina ebikoola ebitonotono era nga bya langi ya kiragala.

Ekifo kirimu ekibangirize nga kino erudda we waasimbibwa kasooli ali mu nnyiriri ez'enjawulo ate nga oludda olulala kuliko ebisagazi ebiwanvu ddala era nga bino ebikoola byabyo ebisinga bya langi ya kyenvu okwo kw'otadde n'eya kiragala.

Enjuki nga eno eri mu bbanga evulubanye obuwunga obulabika okuba nti buva ku kimuli nga buno bwa kyenvu, erinyaanye ekimuli ekirungi ekya kyenvu ng'era kino eno kinene ddala.